Fi mbeduh la nit yi nyunge dem ak dikuh minge den ndat ak bena tali, tali bi amna motor yufa neka si bori tali nit yang fa ak aye neek

Kawaafos la, kawaafos baa ngi dijja, xawa yaatu, gattë am séétu si kow. Si tabax bi si ganaaw, chaamoy mu ngi am ñarri kontaac, bunta baañgi sa chamooy, bunti neek bi, ñu ngi am kobbot, bu ndaw, muñg si suuf, si ndeyjoor.

Li geeg la geeg gi mongi dendak aala bu yatu aksi tefes si geeg bi nyun fa am ay banta yu tedee ba pareh amna ay garab yu neka si boram garab yu yatu si biir mongi am yu xala guda.

Kii gigain la bu lehtu, lehtii yii nak njung kor jeuleh cii jehh bii yobu kor beh cii digi bopu bii, njung kor yokue, amna lu njull, deglor kaii mung kor dugal cii nopu bii, beh pareh mungy sol mbuba bu bulah.

Lii bunti kerr la, bunti kerr bii nak am wehrre mung cii birr baleh bu am tiyeh kaii bu honhu, cii suff mungy am vert, baleh bii njung kor tek cii kaaroh yii, kaaroh yii nak njungy wekh amna aiiy njanhass njanhass njenen bu njull ak bu bulah.

Gerte la, gerte bi nak, mu ngi am ay pooli lamp, ay fiili kuran, ay tabla, talli, nit ñicñu ngee dem, otto yi taxaw, ñu ngi gaare, am ay otto yu jubloo ñii di ñoy, am na neeg yi neek si ganaaw, am antin bu neek si ganaaw.

Ki jàngha la, jàngha bi nak mungi sol tekk ak mbub bu bulo, musóor, takk lam ak chenn. Ci dënn mbubu bi mungi am taff bi cigum. Ci saal bi mungi am ay toogu, ba ngi pillow mung fa, karo yi tamit nung fa. Mungi sokola am lu nètè.

Aye fowel bowl yun def ganar ak aye pompeterr nu ferrege ku ferrege yu seew def ku se bowl deffe ku se bore chamung ganar ye neke se ndeyjorr.

Yuñ teklaante la, daali buts, ñaar yi si kow ñoo nirro, ñaar yi suuf ñoo nirro. Dallë yi suuf ñu ngi weex, am lu bulo ak lu xoñxu. Yu si kow tamit, my ngi xoñxu, am lu ñuul si kotte bi, ak rëddë Wu weex.

Yi haley góor yu jàng ba jèhal la, nu tahaw bolè senn loho yi. Nungi sol mbahana, sol yiré bu wonènè jèhal nèn jàng ak ci chàmoñ bi nung tekk benn Kala ci dogku gi nung ci bindi UTG. kenen ki mungi takk necktie.

Kii nak benah gorre la ak jabaram njungy deff ashobi, njungy sol getzner bu bleu, gorre gui nak mungy tiyeh mobile cii lokhor bii, takue jannrah, gigain bii mungy takhaw jel lokhor bii tek cii dehnue gorr bi, mungy sol tek.

Boots la buum tiyeh cii lokhor, njung cii bindu N, daalah yii nak mungy am aiiy rehdue rehdue yu sakan, njung kor lace, daalah bii mungy bleu, bleu bu njorr, am bleu bu njorut, am dormu taal, am tamit lu wekh, cii ganawam nak mungy denak daalu yu bari yungh tek raanzaleh.

Dakki allë la, paa yi ñu ngi toog si dattë, dattë ji nak, ñung ko mbaar si kow, raax si suuf, lal si bassang. Paa bi, feete ni, mu ngi tiyee kurus jël tangka bi ajj, ñenen ñii ñu ngi toog di waxtaan, bennë taabul muñg fa,..ay butel, si waalu chaamoy,

Nyarri jeek nyunge dawal weluh kusi ganaw mungi wekah bena sac si bari weluh bi funyu rum mbu mungi am aye nyakh amna aye neek ak garap si birr

rini pompoterr mom len teh ci pompoterr bi nak, am na yu reyi amna yu daw

Kii nak janxe la, mingi sol daggit ak sipu, mingi tiye kalpe bu xonxu, takk lam si loxo bi, mingi takk tamin ceen, sol teg bu nyuul, pare kanamam bi mung ko dafar,

Li nyaari pa nyungi gitu di dem kena ki si ndeyejorr mongi sol xaftan bu bulu kenen ki mongi sol xaftan bu wertax tiye naari xale si loxom kenen ko neka si kote cxamun bi bena xale bu góor la sol tubai bu xonxu ak mbubu bu weex si ganaw tamit mongi am benen xale boi nyow.